Paɣaba mini dabba n wari waa ka bipuɣing gba be bɛ ni wari waa maa shɛli bipuɣingi maa yela liiga dozim ka so pɛto zaɣpiɛlli ka be tɛɛkuni n wari waa maa ka shɛb gba ŋmeri luŋa.

Paaki ni ka niriba ʒiya ka bi yɛn chaŋ ti vooti ban ʒiya maa shɛba yɛla liiga piɛla shɛba mi yɛla liiga sabila ka shɛba mi ʒiya ka shɛba mi zaya ka shɛba mi diri fiila ka lara paaki ni ka bi zaya maa.

Kumasi central mosque ka bi puhi chuɣu naayi ka niriba kuni bi yiŋa ka ban bɛ ni maa ni maa shɛba yɛla liiga piɛla shɛba yɛla liiga ʒiɛhi shɛba mi yɛla liiga sabila liiga nim maa kalas maa nyɛla difirɛnt ka central mosque maa gba di kala nyɛla zaɣa dozim.

Shikuri bihbihi n zaya ka do so chibiri bi ni yino shariga ka paɣa so mi ʒi baɣa doo maa n sabiri teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla berau ka shɛkuru bihi maa mi ye liga dozim mini berau.